Haysan qase tani beyishn asati kuwaasey ka'etiza besan shiiqidinne guya bagara maran kuwasey ka'etiza detejaza bolla shiiqid utidi kuwaseza beyishe detes

Issi gitta gitta keththa gidon ee daro asati shiqidi yid utin henira qasekka hara asay ee eqidi madirekke bolla eqidi izetas hasayishshe des

Issi kifile giddon daro asati heni baggara kompitere giigisishe dishin issinozi qasseka madirike bolla eqqidinne asatas be qofa aaththishe dizayssa besses.

gammo derey issifetethan shiiqidinne oge kummidi gede simmidi bishe dizayssanne gede booththa miishan oothettida keeththey dizayssa bessie

Hayissaza tani beyishin dalolife de iske elitale gaso gizayssa xaafidi wothidinne issi baggara abba issi baggara qasseka tama gizayssi dees

issi tamareso keeththa giddon oydeta kessidi wothin daro asati giddon maatatiza woykko cilili ekkida bessan maatatida bessan ehidinne oyde wothin uttidi dossona

issi keeththe lo7iza keeththe daara keexetta uttin ha keeththeya booththanne qasseka dumma dumma malki qalamera qabbayettada dawus ha keeththe issika gede lo7o ogey iziso giirithizay deees

Issi gaammo bayra dere aawadayssi hu'ey izatas keehippe puulumidi buuchaykka puulumidayssi xambaro oykqidinne aawozi ha simmi uttidayssa bessees.

Nu Deere Gamo gidon doza cima cima asati hudugatidi ekidayti na huphe bolla guche qachifinne dunguza mayo mayidi issi Mitha garse shiqidi deetes.

Hayssan gita gita asati heera ha simmidi uttidi dishin izata sinthen muuzzey doorettidi uttidayssanne issi saane giddon apiley dizayssa bessees.

nam7u attuma asati issi kifile giddon gelidi gamma dunguzan oosettida oyde bolla uttidinne ha simmidi xeellishe dizayssanne issi nozikka qas adurse gidigaysideetee

Gedzdzettida heeran woykko shaarara diza bessani daro gaxare asati shiiqidinne gade goyishe dizayssanne qas ha baggara dorsata qachishe dizayssa bessees.

Daro caalida asati woykko cima asati issi bessan shiiqidinne gammo dunguza may7idinne be xambaronne dumma dumma guubeta oykqidi dizayssa bissees.

Issi kifile giddon keehippe qoodan dariza asati booththa may7o kumeththa may7idinne ta hayssan beyishin maca asati bicha beettosona ha maca asati shiiqidinne ezgancha haasayishe deettees.

Hayssani qasseka oge bolla oygeta kestidi wossini caala caala asatinne maxa asatar giididi issi bessa shiiqidi uttidi dizayssa dee

Hugeza giddon daro maatati woykko guzgazeti qoleti didin ha asati qasseka shiiqidi oydo bolla uttidinne xaafizaykka tamarizaykka giidi ezgizay kumidi dees.

Gaammo dereti issi bessan lo'iza bessan shiiqidinne uttin izata sinthen mangoti, abukadoti ,muuzetinne dumma dumma miisheti shiiqidi uttidosona.

Gaamo bayra dereti woyko bayra bayra Gita Gita dereti qoretid shiiqidi issi besan utidi dizaysanne izetika gaamo dunguza mayidi dizaysa beses.

Hayssan qaaseika geze assatti otho gidon katha kaththishshe dizayssanne ha othoza garssan qaasseka tamay exxishshe dizayssa besses.

Hayssani qassekka ee daro asati shiqidinne uukeetha gede ussuppunappe dariza uukeetha uukeetha issi bashe gidon yegidinne uukish dizayssa besses.

Hayssan qassikka gitta abay de7ees. Ha abaza lanqqera qasseka gita zummay dees. Zummaza bolla qasseka dumma dumma miththata miththa qommoti dolidi de7eetees.

Issi zo'o macashi dara ee gammo dunguza poxa mayadanne be kushshen kalo oykadanne be kushe bolla simada ha eqa dawus

hayssan keehippe zumatidi zumatidi ekkidayssa woykko denba ha baggara gididi diza bessani sharappe ooththettida keeththey oyddi gashe gashe sharappe waxaretiday deees

hayssan qasseka daro asati shiiqidinne issi bessani away awudason shiiqidinne janxila be huphe bolla oyqidinne izati giya giyatishe dizayssa bessee

issi gezetho keeththey daara maata keeththey daara dawus ha maata keeththey karera ha baggara qasseka nam7u deesha nayti gashe deesha nayti gede simmidi bishe deettes.

Hayssan qasseka be dere wogatho ba huphe dishiko daddidi qolidinne kallo ke7idi guutha meheta ehe iteta be bollara may7idi eqqidayti deettes.

Heedzdzu maata keeththeta giddon dumma dumma kereti wancati beyi beni wode miishati daroti ha keeththeza karen dizayssa bessees.

hayssan qasseka gammo dere giddon cenchata keeththey maata keeththey woykko gezetho keeththey keexxettidinne lo7iza ogera keexxettidi dizayssa bessees

hayssan ee booththa woykko galal'o koote bollara bollara may'ida asatinne ha baggara qasseka mayonta asatara geedinne issi bessan mithatara hi cililo maatatara dizayassonega

Hayssan qassika Gaammo dereti bayra bayra deretine kawotidine hudugati ekkida asati guche issi bolla nam'u tammappe dariza dariza gucheta issi bolla shiishidi tookidi dettees.

Daro maca asati issife shiiqidi laxana bayi diyaytikka qas qeeri nayta woykko gashsha nayta beki'on idimmidi idimmidi shiiqidizati uttizayssa dessie

Hayssan bashen itimaye shaayettidi woykko kaxidi giigin izafe lanqera metettishe izafe qas attidi dizayssa bashsheza giddon bessees

hayssan qasse karanne maahe ite woykka maahe alba maydaninne dambaronne qasseka dumma dumma gondaleta oyqidi ekkidi doosona

Issi geezetho woykko gaammo giddon ceencha woga keeththeti woykko dorze worga keeththeti keexettidi ha simmidi dishin izi ozene qasseka uuthatikka beettosonna.

Gezetho keeththe keexettidi dishin gezetho keethethey karera qasseka nan'm deysha nayti gashe deysha nayti gede simmidi bishe dizayssa qoncisees.

Daro asat woyko keehippe dariza asati issi ketha gidon shiiqidinne daro asat ha simid karetha mayo mayid detes.

Hayssane qasseka harazi kumeththi dhummaidi ekkida bessan tiikitooke giiza xuufey kanchche xaffetidi hayssa missileza bolla uttidayssa besses.

Hayssan qasseka hano aayo nu micho haymanoti zelliqe gizaara uttadanne ha simma uttadanne zo'o medho qalame be huphe tiyada uttadadao.

hayssan qasseka gita keehippe wolqama gidida nam7u aawati deettes woykko kawo oosanchati deettes ha aawatappe issi noozi qasseka haasayishi dees

Hayssan issi bessani koronta shubotinne dumma dumma iitidaynne iitida miisheti shiiqidinne issi bessan daroti dizayssa bessees

issi hayssa ginbeynna masatiza addedayssi ba huhphe bolla booththa qoofe woththidayssi eqqidinne ha oge simmidii haasayishe woykko xirphoti eqqidayssa bessee

Hayssan qasseka gilgele gibbe heedzdza gizayssi xaafettidi uttin hayssan ha baggara haaththezi garsera gaddabettidayssazappe aadhdhi dedishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka kameti meecetiza keeththa giddon kameta meeciza nayti goommaza kessidi yeggidi yeggidi kameta meecishi dizayssa bessees

hayssan keehippe gita abbay dishin ha abbaza lanqera qasseka gede simmidi haaththaze hashetidi aadhdhidi gede bizayssanne giddora qasseka worati dizayssa bessees

Issi bessani gita gita keeththey keexxettishe dizayssanne ha keeththaza lanqen qas issi addedayssi kushey dimmidi ha simmidi eqqidayssa bessees.

Haysan issi suyqe gidon macasiya dumma dumma hathata dumma dumma mishata qibateta bayzashe utada competer xam'ashe dawus

hayssan qasse kana nam'u addeti issi kifile giddon deettese hayssa nam'u addeta giddofe issi nodi hadirsa baggara dizayssi gaammo qoofe woykko dunguza qoofe woththides.

issi gita biiro giddon daro asati dugera pudera izigidi uttidi issi issinoti komputere xaam7ishe dizayssanne haratikka qasseka be silke beyishe deettes

Hayssan qasseka issi kifile giddon heedzdzu asati dishin izeti dizayssa hu7e bollara hinte keeththey oorathizayssi aazas gordetizee ichachu tammu persentepfe hinten qudeba

hayssan qasseka issi lo7iza keeththa giddon woykko hayssi keeththezi tani beyishinne kath zasizan metettizaso woykko bayzettiza hotole masatizayssan asi uttidi issi asi telebishine beyee

Hayssan issi macasiya daara7e uqubey qanxettizayssi hinte dizae bootan woykko inte diza bessan deidi ciggite gaada woykko qanxete gaada odawus.

Tukketinne dumma dumma kathati bayzettida keeththa giddon ha baggara qasseka izati exaanetanne dumma dumma meishata cuu7isin keehippe cuu7ishi dees.

Hayssan taani beishshin booththa mayo mayidassa hara assa kushsheppe markka waraqqatta ekkishshe diizayssi beettes.

Issi kifile giddon heedzdzu woyikko gidiza asati uttidi dizaysanne issinozi mayo sikkishe dizaysa. Qas issi maccasiya booththu mayada gede simmada dawus.

hayssan qassekaee daro madabarara qashetidi qashetidi diza iqatideshin ha baggara qasseka barmeletinne dumma dumma mesheti dizayssa beyssees

Hayssan qassekae ospuntho agina woykko okala nam,u tammanne issi qammanne nam,u shanne tammanne ospun maarotetha laytha gizayssi xaafetti dees.

Keehippe dalga ogey deees ha dalga ogezappe gede baggara keeththe garsan daro asati uttidayssanne motoreta shiishshidi iza gaaththan izati uttidayssa bessees.

hayssa misileza giddon qasseka ay gize giikko pidele kaappe woykko kathaso gizayssa daro daro dumma dumma katha qombota xaafi woththidi kathasoy dees gizayssi dizayssakko

Hayssan qassekae issi adde gede simmidi eqqidi dishin issi addey qasse karetha shurabe may7idayssi iza kiisefe karetha qommo ekkishe dees.

Hayssan qassika oosanchchathi galal7o qofe ba huphe bolla woththidinne ee iithida woykko qocida miishatha haaththan meeccishenne giigishishe ogeza dizayssa bessees.

hayssan qasseka daro asati shiiqidinne issi gipile giddon shiiqi uttin ha uttidaytappe nam7u pooliseti uttidi waraqata doyidinne iza giddon xaafishi deettes

hayssa nin qasseka daro asati shiiqidi attuma asati woykko aawati gita gita asati eqqin ha baggara qasseka zo7o medho may7o may7da indaka eqqada dawus

Hayssan pooliseti heedzdzo cugara ha simmidinne salpetidi eqqidayssanne hayti qasse muleytikka issi medho may7o ba woga may7o bayidi dizayssa bessees

Hayssani qasseka be'ishin Addisababa masatizaysa woyko Adisaba katama masatizaysa bessani Issi meedan cililidi maatay ekidaysa bessees.

hayssan qasseka saro medhoranne karetha walaka keeththey keexettidinne keidi uttin ha keeththaza ha baggara nam7u bandirati tophiya bandirati eqqidi de7osonna

beyishin keehippe lo'iza keethtey giddon soofatinne ha"i wode xarapheti lo'izayti lo'izayti ha xarapheza bollaka ciishshay dizayssara gidi keehippe lo'ishi deettes

hayssan qasseka daro gita gita keeththa giddon nam'u baggara oydesi issi maarara daradarettii dishin aykko asikka iza bolla uttontayssa bessees

Issi gita keeththey de7ees ha gita keeththeza kare baggaraee qoodan gede laapuna gakkiza kaameti guyenne sinthe maaran daradatettidi dizayssa bessees

Issi Ade daysi keehippe saka'etidi alga bolla ichidi gami'idaysane qaseka hara hara asati hokidi yiidi izas sakiza besaza oyki oyki beyizaysa besesi.

hayssan qasseka keehippe qoodan dariza asati shiiqidinne ba sinthan ukethanne sharshatanne qasseka halandera haaththeta wothidi de7osonna

Issi biro gidoni aawa dayssi bollara karetha koote karsera booththa mayo mayidayssi uttidinne xara'e bolla be kushe woththidi ha xeelli shi dees

issi macasiya daarae nay saketin haakime keeththan idimmada ekka dayin hanay bunqen qasseka haakimene narpe caddishe dishin naazi yeekkishe dees

issi gita keeththe giddon asati shiiqidin puda baggarakka duge baggara hisgidi uttizi dizayssanne ha asatikka beyishin gaxare asata masatettes

Issi macasaya zo'o kumetha may'o may'i daari kushen issi miisha oyqqidinne addedayss gitay izi kushen immishe dizayssanne qas hiiththeza bolla booththa may'o hiixettidi dees.

Mayssa qasseka e macanatas koshshizayssa moodise geetettizayssae macanatas xoossafe imettidayssi woykko hayssa macana wogata saaten macanati qaqamettizayssa oyqqi didee.

Issi karetha naadayss kundidinne be ayfeso daakkidi qolin hakimeta keeththan ihidinne naaza sikisidinne iza bolla booththa waraqatan ashshagi woththida.

hayssan qasseka bollafe yeggiza hargetas aazi aaze koyro dendoze awoppe gizayssa gidikko istirooke angole itenne hara hara medhetappe jammaridi dizay

Asati issi tifile giddon gelidi shiiqidi uttita ha asatappe sinthara uttidaytikka issinozi keehippe modho asanne ha baggara dizayssi salo medho surabe may7idayssakko.

issi caalida woykko cimmida aawa dayssi saketi yeedinne wospitalen ichi didin qasseka haakimeya eqqada izeta sakoza oychoshe dawus

nam7u macasati shiiqidinne issi bessan utteti dishin qasseka issi neya ha simmada xeelle dishin issi neya qasseka ha aayo cimiyo pude zaarada xeellashe dizayssa bessesas ala bude

hannen qasseka kawo oosantha gidida macasa daara uttadanne ba sinthan waraqatan xaafada waraqatan xaafetoyssa qasse agga zaarada komputere giddon geeltha xaafashe dawus.

issi haakimedayssi booththa may7o may7idinne ha baggara eqqidi dees qasseka issi hargancha asati sugi ekki hehidi utisidinne ha haakimeza aype xeellishe deettes

Hayisan qaseka bolara botha kumeta mayo mayida asati shiiqidinne issi xerephe bola heedzdzu uketa woyikko heedzdzu daboy uketidi din ha doboza batanas muleyitika gigetieytes.

Hayssan asathi shiiqidi issi zuurera uththidi din asatha sinthan qa xaraphee des; ha xarapheza bolla gaammo dungguzzay hiixxeththidi din gaammo dungguzay hiitheththizayssa bolla maathay des.

Haysan issi suke woykko issi keththi kexetin kethazappe garasara daro buray qoletida besayne duma duma eqati duma duma mishati bayzetizaysaso beses

Hayssan hani baggara darida ogee dees; ha dalgga ogeza bolla maathathi buuceththidi buuceththidi gozogozeththidi deeththees; hayssape qassi hinno keeththee karen nam7u asathi sekkin beeththeeththes.

Hayssan gede qoodan ichchasha gidiza asati deettes. Ha ichchashatappeka oyddati attuma asata gidishin issi macasiya guyera eqqadus. haratikka eqqidoosona.

keehippe bazzotidina moykko meli ekkida bessan asati biittay meecetonta mala goydi goyidi boochidi keellishe dizayssan bestees

Issi gita keeththey woykko tamaraso keeththe masatizayssi keexettidinne dalga keeththey keexettidi buro oorathi kezizayssanne ha keeththeza karen nam'ufe woykko heedzdzufe dariza asati eqqidi deettis.

daro qoodan keehippe cora asati shiiqidinne keela keelishe dizayssanne biittay haron meecetidi boonta mala biittas diza miishata naagishe dizayssa

keehippe gita gita asati issi keeththe keexettidi kummidayssa karera ha simmidi gaammo dunguza kootetanne qamiseta maydinne ha yiishe deettes

issi karetha aawadayssi bombay oosettidinne kesha giddon keshettidi uttidayssa keshasa gaathe gelidinne be ayfeso meecanas be kushe mecetishe dizayssa bessees

hayssan qasseka nayti iitida oge bolla kobilastoone giza shuchcha oykko ogen geliza shuchchata maaran maaran wothishe dizayssa bessees

hayssan qasseka issi keeththey keexettidinne urqatan meesheti uttin ha keeththaza giddone daro attuma asati gelidinne ha keeththaza guye sintha xeellishe dizayssa bessees

Issi gita keeththe keexettididi ha gita keeththeza giddora ha simmidi nu dere kawo oye ha'i nu bolla ooththishe diza nu kawo abi aymede geetettizayssazi sintheyadhidi yiishe de.

issi dalga oge dees ha dalga ogezappe sinthe baggan haaho bessani issi adde bollara booththa may7o may7dayssi gede bishe dizayssanne qasseka iza sinthera gede worati deettes

keehippe gita keeththey deees gita keeththeza lanqera pude baggara qasse may7oti wula bolla hiixetti di dizayssade duge bagga wulazi gordeti di dizayssa bessees

issi kifile giddon asati geli eqqidinne daro asati pude baggara booththa sharbe qoodhin yeggidayti eqqin ha baggara qasse haakimeta may7o mayda asati eqqidi izatas yootishe deettis

issi gita soolare bashee be sinthen ichisi woththidinne daro asati worati ekkida bessan mith lanqen shiiqidi kushey dimmidi eqqidi deettes

Keehippe dariza kawo oosanthatinne gita gita asati shiiqidinne izeta sinthan zaytetinne dumma dumma miisheti dishin iza ekkanaas salpe piyettida.

Hayssan hedzdzu asati issi xaraphe bollappe issi waraqata nam'u asati denththidi haa bessishe dishin qassikka izetappe guye bagaara diza addezi izeta be'idi miicshe dees.

Issi dhumi ekkida bessani biratappe oosettida keshay keshettidi dees ha keshasappe gede baggan qasseka ginbettidi keexettida keeththe beetees.

hayssan qasseka boreda woredann pirde keeththanne hayssa indiriyaasa cuqaloy gizayssi mara7ishe dizayssa bessees

issi addedaysi issi kifile giddon uttidinne hayssa nu wodey ehida maashine woykko komputer geetettizayssaza xam7ishe dizayssa bessees

Haysan qaseka daro asati issi kifile gidon shiqidi dizaysanne ha asati pude simidi uti woyko eqidaytikka din harazika qaseka guye bagara woraqata ba sinten wotidi dees.

Issi bessani ushachcha baggara nam7u poolisetinne giddon qasseka issi attuma ase shancca be toho bolla wothididin izappe ha baggarakka issi addey de7ees.

Hayssan qasseka issi poolise daysi uttidinne ba kumetha may7o woykko ba woga pooliseta woga kumetha may7o may7dinne ha simmidi uttidi dees

Hayssan qasseka issi naay tamaridinne maraqetidi woykko anjettidi anjo wode mayettiza may'o may'dinne ha simmidi eqqidi dees.

Issi kifile giddon asi deenna bessani daro xaraphetinne dumma dumma miisheti oydeti shiiqidi dizayssa bessees.

Keehi cora asati woykko daro asati addeta gidin maccata gidin shiiqidinne oge bollappe dumma dumma buuratanne iita miishsheta pittidi denthishe de'etees.

Galal'omedho oykkida makina woykko kaamiya ba bolla daro buuratanne dumma dumma iitida miishata woykko koshshonta miishata izi bolla caanettin caana ekka baw

Issi gita kaamey pudda bishe dizayssa bolla daro asati bedachchotanne dumma dumma miisheta kaameza bolla kessana giidi yiidi marshefishe dookko

Daro asati shiiqidinne oge bolla galal7o medho may7ida asati shiiqidinne oge bolla diza buuratanne dumma dumma iita meeshata denthishe dizayssa bessees hayssanka kase oge lanqen deete.

Keehippe daro woykkoe dumma dumma iita miishetane buurata issi shooroppe woykko issi feerappe eki ehidi iitida bessan issi bolla qolisho dizayssa bessees.

Madabaratinne dumma dumma hara hara miishati sayne masatidayti hayqetidi woykko meqetidayti shiiqidi dizaason issi adde iza bolla shiiqidi eqqidi dees.

hayssan qassekae salo medho oykkida kaamu oge bollara duge aadhdhidi bishin qasseka daro asati giddora ha simmidi hakames guye baggara eqqidi doose

Issi cima aawa daysi issi kifile gidon kompitere doyidi ha kompitere mashineza doyidine izza gigisishene iza gidoppe daro mishata beyishe detes

Haysan qasekka daro assati ke'ipoe qodani dariza assati hayssa nu wodey ehidda payda matwuqa karde ekanassi shiiqidinne salfetidi detees

issi komputere woykko maashinata7e kifileni nam7u macanayti ha baggara degettes ha nam7u maca naytikka issi issara haasayettishe woykko ba qofa laamettishe deettes

Hayssan qasseka okala agina nam7u tammanne nam7u shaanne tammanne ospon maarotetha laytha gizayssa xaafidinne itiophiyan koronteta oothoy doomettana mala gizayssa xaafi woda

Hayssan qasseka hintena laammite haraso awokkoka booppite hayssa lo'oogera paydaza kessidi go'ettite giza xuufey xaafeti didi.

Hayisa qaseka issi ade de'es hayisan eqidinee payidaza tegirethoko hasaetana mala hasa'ishe baya gidon dizaysa yotes

issi kifile giddon issi addedayssi komputere xam7ishe dees ha addezikka komputere xam7izayssi taknolojey ehida miisheti kanche diccana mala koydikko

issi zo7o koote mayda addedayssi teknologey ehidayssa woykko teknoloje dichchanas iyida komputere xam7ishe dizayssakko

Payday gasheppe biidi gitata gatho biidi yumberestin tamarizayta gatho goydi aqidayta he xurata uttizayta muleytas payday koshshes gizayssi xaafettidi dees.

issi komputere kila kifile giddon gashsha nayti yiidi eqqin payday gashsha naytas aysee giidi oychiza xuufey xaafetti didin gashe nayti komputere kifilezan uttidi deettes

Daro asati woyko qoodan keehippe daro asati kawo osanchchatinne dumma dumma asati guyerakka izeta kaalidi issi xura ogera woykko meli ekkida ogera yishe de'etes

Nu dere gamo bayrra bayrra asati ba kushen bonconne mattata oyqidi ogezza bolla pude kessidi guzgazze woykko mitha haythati hixetin izza bolara yees.

Hayssan qasseka tani beyishin issi salomedho kumetha mayomayida adde henira ha simmidi eqqin qas issi macasyakka iza lanqera eqqada dawus

issi kifile giddon keehippe daro asati shiiqidinne telebizhine bolla xaafeti xaafetti yiidayssa madadara eqqidinne iza nababidi nababidi be ishe deettes

hayssan qasseka nam7u baggara tophiya bayndira woththidinne nam7u asati qoshachanne hadirsa baggara uttidinne izati uttida xarapheza bolla ciishatikka uttidi doos

Hayssan issi gibbey woykko keeththey wolqama keeththey beishin haakime keeththa masatizayssi keexettidi giigidi qabbayettidi wuridinne anjettidi ke'idayssa bessees.

Hayssa ha woden ay nam7u tammanne nam7u shaanne tammanne laapu maarotetha laythan kawoy doorettizayssa dooriza asati shiiqidinne issippetethane shaama oyqqidi eqqida.

Hayssan qasseka keehippe daro asati shiiqidi issi bessan woykko issi dalga kifile giddon gelidi uttidi hara as izatas yootida cingursa shiishe deettes.

Hayssan qassekaee kawo oosanthati woykko gita gita bootan ooththiza asati kamera yishenne kaamesas giddora lukki ke'idi yanxila be kusshe bolla oyqqidi eqqida

issi kifile giddon daro asati shiiqidi uttida qasseka heli baggara daro asati eqqidi yiidi yiidi izeta bolla eqqi haasayishe dizayssanne kushe dummidi eqqidasa dessie

issi kifile giddoniee daro attuma asatinne maca asati de7eettes hayta giddofe issi macasiya komputere xam7ash dishin aawozi yiidi izo haasayi shishe dees

Hayssan qassika gitta gitta asati issi biiro giddon uttidinne issi away hennira hassa'ishin harati kehippe ezgishe dizayssi besses.

issi addadayssi zo7o addey keehippe lo7izayssi qanthanka gidontayssi eqqidinne asatas ba qofa aaththishe de7ees.

Keehipe daro asati qoodan usupuna gidizasati ha bagara heezatika hari mela asa gidishin he bagara heezati poolise giidine ha uuketha bathana geethes.

Hayssan qassikka bulla medhonne qassi salo medho polisetha mayo maayidaasathi shiiqidinne issi kifle giddon uththidi asa cenggurssaa siyishe dee.

Hayssan qassika issi miththa garssen oge bolla issi poolisee giddon uththin heezzu maccasatha giddon issi poolisee uththin maccashatikka uththi dizayssa bessees.

Hayssan qassika na'amu baggara gaammo woykko tophiya bandira essidinne, pooliseti salpeti eqqidinne bandiraza bonchos bandirazi ka'aqishin eqqidi deettes.

hayssan issi biiro giddoni ee heedzdzu asati uttidi deettes. Hayssa asati uttidayssaza bollaka gaammo zoonen pooliseta tamarso keeththa woykko tamaro keeththa gizayssi dee.

Hayssa daro pooliseti shiiqidinne gita gita keeththe lanqena ha baggara ba kushen muleytikka tambure oyqqidinne daro daro diixettiza masarata oyqqidi eqqida.

hayssan qasseka issi adde dayssi woykko issi poolise dayssie bulla medho kumetha may7o may7dinne waraqata bolla xaafishe dees

ha baggara daro asati woykko tamarida asa gita gita asati be suufe may7dinne yiidi eqqin qasse ha baggara maca poolise daara eqqada izeta sinthen dizayssa bessees

hayssani qassekae gammo zoone arbamincen diza zooneza duge bagga woykko guye baggara daro pooliseti shiiqidinne eqqin issi poolisesi sinthey aadhdhidi eqqididee

issi aawadayssi zo7o may7o may7idayssi be naakka zo7o may7o mayzidinnee dishin issi poolise dayssi naazabe garsen essidi aawo zara salamtishe dees

issi aypeso ordi ekkida macasadaara bulla medho oykqida may7o may7adanne issi demba gaden guye baggara gede mithatinne zumati dizaysso bessan eqqada dawus

hayssan qasseka pooliseti issi madadara issi xaraphe bolla shiiqidi uttidinne muleytikka hokkidi beyssa beyssa xaafishe dizayssa bessees

pooliseti asi uttana bessa oydeta giigis gididia ha oydaza bolla uttana asata naagishe dizayssanne issi oyde bolla bolla issi poolise eqqidayssa bessees

Issi ayo dara woyko c'alida c'ima huphey puulumida ayo daara issi bessan xaraphe ba sinthan wothada ha sima xeelashe dawus.

Hayssan daro asati shiiqidinne issi goochora diza madaabara giddon issi bootha addey izi aaza miisha ekki yiidinne qas gammo asatas imiishe dizayssa besees.

Hayssan qassika gaammo dungguzan ooseththidatha maayotha qamisathanne dumma dumma miishshatha ashangguliitha bolla mayzidinne addee woththidi bayzishe de7ees.

Issi katama giddora woykko issi dalga ogera giddoran gita gita tamaarida asati haa simiidi yishin issi addezi qasse izeta giddoppe kushe denthidi bolla kushe denthi miicishe de'es.

Issi bota ayo dara malkezi bota izis gididara be huphe i huphe izis qanta gididara qaseka ha simadanne be dona doyada utada dawus.

Hayssani qasseka daro asati oge bolla shiiqidinne issi hata aaddedayssi be kushen guufe oyqqidi huphey pulumi ekkidayssi qonxa gixidayssi eqqidi dees.

Issi karetha addedayssi bahuphe kumethan qanxisidayssi woykko huphe bo'ati ekidayssi hasimmidi eqqin iza guyera qasseka mithati de'ettes.

issi gita biiro giddon nam7u ee asati uttidi xaafosonna issi aawozikka caala puulonthara diza aaway xaafise dishin hara addey iza matara eqqidi dees

issi daaboy uuketidi giigidi yiidi xaraphe bolla wothetin gede laapuna usuppuna gidiza asati yiidinne hadaaboza miicishe ha simmidi bathishe deettes

Issi cima aawadayssi hu ereae bo'atidi ekkidayssi sinthen aadhdhi eqqin harati qasseka kayotidi kushe idimmidi guyera eqqidi dizayssa bessees.

issi gita mithay garseni daro maca asat woykko qoodan taybikko laapula gidizayti shiiqidinne ba kushen kushen borsanne qasse waraqata oyqqidi eqqidi de7osona

Hayssi asati shiiqqidinne woday wodin wodazi keeththera maxidi eekidii dhaysida bessappe hara qoommota eeqatta iza gaththappe goyishe goyishe kesishe de'ettes

keehippe ordidi ordidi woykko gitatidi ekkida kawo oosanchati maatatidi ekkida bessara issi keeththe lanqera ha simmidi yiishe dizayssa qoncisees

hayssa tommi akawo abi aymedey uttidi asatas haasayishe kolidere limatesi he heedzdzu qofati de7ettesse giidi asatas qube qofa aaththishe dees

keehippe gita kaamey iza giddon izi aaza miishe caanettin bollara sharan qashetidinne ha simmidi yishe dizayssa bessees

maca asati keehippe daridinne issi bessan shiiqidinne uttidayssanne ha macatappe giddon uttidara gaammo dunguza qamise may7dayssa bessees

issi madireke bollan daro asati woykko heedzdzu asati shiiqidi eqqida ha heedzdzu asatappe giddon diza aawazi caallidinne izatappe cimmidi ekkidayssakko

hayssan qasseka maladde maca nayti sinthara aadhdhidi uttidinne ba huphe bolla booththa qoope woththizayti uttidi gede simmidi be ishe miicishe deettes.

Issi tukke keeththan daro asati ha baggarakka gede baggara shiiqi uttin issi maccasiya qasse hani baggara tukkeza duuqqada giigisashe dizayssa besses.

gezatti ekkida bessani cora asati gashe naytara hizgudi shiiqidi buro eqqiza giya geddoni giyatishe woykko bayzishenne shammishe dizayssa bessees

Issi caala aawa dayssara issi addey qasseka hanira yela gayssi dizayssi ingirizasora issi oge dizayssa xaafettidayssa shurabe may7dinne nam7atikka galal7o may7di eqqida

hayssan qasseka nam7u misileza giddonka he baggaraka kuwaase kaa7ettidi issa issara kuwaase marshisheka dizayssa qasse hani baggaranka issa issape kuwaase ekkana gidi de7ettes

Issi karetha medho oyqqida kaameya eqqin asati issay issara marsheteth hakamey giddon usa gelidi aggana goynne marsheteth wurishe dizayssa bessees.

hayssanka qasseka daro asati keehippe daro asati shiiqidinne issi bessane be shantatanne be dumma dumma miishata oykqidi eqqidayssa bessees

Hayssan qasseka makinati iza wolqan hamuttiza woykko hayssa naftanne dumma dumma gaazeti benzileti izappe duuqettiza gaaney deees.

Hayssan qass ka'e macasati izappe qas qansera dizaytinne yelidi idimmidi dizayti shiiqidi issi bessan uttidi ha baggara gede simmida aayadaara tamarsishin dawus.

Isse keeththa giddon daro asati uttidinne telebisneppe kowaase kaasa beyidi beyidi izati xoonidayssa beyidinne ufayetishe deettes.

issi biratan keshay keshettidi dizayssa lanqera daro maca asatinne pude baggara attuma asati issi bessan shiiqidinne eqqidi waraqata bolla xaafishe dizayssa bessees

Hayssan qasseka ushachcha baggara diza asati gadin wodhdhidi wora matan uttidido deettes qas hadirsa baggara dizaytikka hessatho uttidi dizayssa bessees.

Issi mac'assiya diyara haththa giddon limma kiyaddanne izzi megiddaththogin gamo dunguza githakko mayaddanne mic'ashe ha eqqada de'asu.

Booththa mayo bollara mayidda asati shiiqidinne daro asati shiiqidi uffayssaska guffishenne ka7ishe, miccishe uffayitishe dizayssa besses.

Issi naa dayssi ha baggaraka miththi ha baggaraka miththa histidi bolla polishite qachchi woththidi iza bolla kezi ichchidi dees. Naazape geda baggaraka abbay beetes.

Issi gita mith dara dishn ha mithay bollara aseka kafoti be naasi keethe keexidinne be aqoso wothidaysanne qaseka ha mithaysi haythezi melishe dizaysa beses

Hayssan kasseka issi karetha booththa bandira mala iza bolla ingilizethora boos giidi xaafettidayssa tookkidi addey eqqidi dees.

gita gita aafo bollara haaththey duge qolettizaso biidinne issi addey booththa shurabe mayiday shurabeza bolla qasseka manaxire wothidayssi ha simmideeqqides

Hayssan qasseka tani beyishin issi wora giddon keehippe caali ekkida woykko puulumidi ekkida mithi dara ichidaatho hisgada dizayssa bessees.

giddon issi keeththa giddon shaasha bashe giddon qolidinne tama eeththidi izati shaayishe dizayssanne he baggara issi addey eqqidi xeellishe dizayssa

Issi maatara xcililidinne qasseka guyera woratara cilili ekkida bessani booththa issi medho may'o may'dayti nam'u attuma naytinne nam'u maca nayti miicishe deettes.

Nam'u macasati bollara booththa garsara qasseka jinte sure gixxi binno issi miya qasseka qoosho wocha daggin uttidi haaxelishidin.

Issi macasiyadara zo7o may7o woykko zo7o shurabe may7ada garsara booththa suregixidara borsa oykkadanne woratti ekkidayssi izi guyera dishin eqqada dawus.

Issi adde diya issi booththara karethara zingurigure mayo mayida issi salo medho poloshite hiixettida keeththa giddon uttidinne ha beyishe dees.

Daro asati ha simidí eqidayissanne izeti eqida besazi ciililo matati ekiza besa gididayisanne izetaple guye bagara daro uththati beteteesi

Maathathi ekkida bessan pude baggaranne duge baggara keeththey de7ees;ha keeththazappe ushachcha baggaara qassika woraththi ekkiza githa githa miththatho dizayssa bessees.

Hayssan qasseka gede lanqera ogey dizaysanne, ha ogezappe pude baggara qasseka xiidati tokketidinne daridi dizaysa bessees.

hayssa daro nayti shiiqidinne maatati ekkida bessarae gedera ha simmidi guppishe dizayssa bessizayssakko

maatatidi ekkida bessan woray izata guyera diza bessan oyddu nayti yiidi ha simmidi eqqidi ba kushe bolla denthidi eqqidi dizayssa bessees

Gadey qammidason woykko omarsida bessani asati shiiqidi maata keeththe lanqen shiiqi eqqidinne ha simmidi eqqidayssa bessees.

Issi c'ima aaway dizzayssi heeni bagara dharappe mathan uththidi ha bagara qasse daro asay simidi uththidi de'ini ha bagara hakimezzi qassekka xafishe dizzayissa.

Issi caala aawa ayfe bolla manaxire masatizayssa woththidinne issi adde dayssi ha baggara qasse uttidinne izeta waraqata bolla xaafishe dees.

Daro asati guyera yidi salpetidi eqin issi Adey kompitere gidon beuisje dizaydanne ha asati salpera ixa mashishe dizaysa beses.

Hayissani qassika xunitha kifile gidoni namu'u macca assati utidinne komipitereni beyishe dishini qassi hara tamare nayit yeidine eqidi deyesi

Issi gita gita miththati woykko gita gita miththata garsen daro asati qoodan keehippe dariza asati shiiqidinne hani baggara uttidi heni baggara miththa garsen eqqidi deetees.

hayssan qassekae issi macasiyadaara oyde bollan uttada xaafashe dishin astamarezi yiidi izae iissida bessa giigissishi dees

issi kifile giddoli nam'u asa weykko gidiranne addera uttidinne xaafishe deettes wara qaata mittide nam'u macasat qafeka eqqidi deettes.

keehippe daro asati uuthataranne dumma dumma gezze keeththeti diza bessane shiiqidinne uttin ha asati utti dishin issi addera qas pude baggara issi macayra xaafishe deettees

Issi xaraphe bolla gaammo dunguza hiixeti didin iza lanqera daro asati shiiqi diidi eqqin nam7u asati uttidinne hara asatas xaafi xaabidi immishe deettes.

Tamareso nayti woykko gashe nayti shiiqidinne tamareso woga may'o yuniforme geetettizayssa may'idinne ba daftara kushe bolla oykqidi salfetidi deettis.

Issi xuuntha kifile giddon issi addey uttidinne waraqata bolla xaafishi dees issi caala aawadayssi ha baggara oyde bolla uttidi ha xeellishi dee.

hayssani qassika oaero asatis guyera yiidinne eqqi didin issi booththa may7o mayda addedayssi oydo bolla uttidinne xaafishe dizayssanne besses.

Issi away huphphe bo'ati ekidayssi xarapheza bolla yiddinne iskirptora xafishshe dizayssane iza guyera qasse hara asati eqqidi dettess.

Haysan gashe nayta be sinthani issi macashiya esada , iss Ade daysi qaseka kompitere be sintheni utisid iza be'ashe dizaysa beses.

issi kifile giddon daro asati shiiqidi uttin ha baggara gede simmada uttida macasiya zo7o shurabe may7ada gede simmada uttada dizaaronne haratikka dizayssa bessees.

Issi orde awadaysi utidine asatas be qofa atishe dizaysane hasa'she dizaysa kehipe bisishe de'es

Hayissan qasekka kuwase kasanichchati salo medhdho Mayo mayidinne hayise pude tophphiya kilile Gizayissa xaafetidayissa mayidi detees.

Hayssan qassikka kuwasse kaassanchchati woykko kuwase ka'idi simmishe xoonidi be simmizayssa gishshi ka'ishenne gopishe kushe baqqishe ha simmidi yeetes.

kuwaase kaasanchati hani baggara zilla medho kumeth may7idaytinne gede baggara salo medhora booththara walakka may7idayti issi issara kuwaaseza marshetise dizayssa bessees

Issi karetha aayo daara achcha booththa aayo daara be qoodhen booththa guzda aaththadanne be huuphe nam7uso shaakka yeggada ee gammo dungguza malatiza qamise mayada dawus.

kuwase kaaishe issi asaze woykko issi kaassanchay kundidinne meqqen ha kaassanchaza qasseka zamphe bolla kessidi nayti tookkidi efizayssa bessees

Kuwaasey kaa'ettiza meda giddon nayti kuwaase kaa'ishe dizays shanne issi naa orde galal'o shurabenne zo'o qumxa gixxidayssi ha baggara gede simme woxxishe dees.

issi kuwaase kasancha naadayssi kuwaaseza oyqqidi eqqin booththa shura be may7ida izappe aduqi eqqida addey yiidinne izara kuwaaseza oyqqidi eqqi ha xeellettes

Hayssani qasseka bollaran cilila medho shurabe may'idayssinne garsera karetha sure gixidayti ba kushen shonkora oyqqidinne kuwaase oyqqi eqqida.

Issi naadaara salo medho may7o kumeth may7adanne miicashe hayssa chersi diza kuwaaseta woykko kare dere asatti kaa7ida kuwase kilebebbe gididayssa bessashe dawu.

Hayssan qasseka issi macasa daara aaresadaara micashe hayssa chelthi giza kuwaase kaassa kilebe dizayssa be shurabe bolla bessashe dawus

Asati hani baggara gede simmi uttin,nam'u asati qasse madireke bolla uttidinne eqqidine haa simmidi asatas haasa'ishe deetees.

Hayssan qassika kundidi meqqidi woykko kaame adegarakka gidin godda'etida asati godda'etti simmiko izan hamottizayssi kiranchche geetetizayssi shiiqidi dees.

Issi kaame daara woylo zo'o medho oykida kaame daara ha simada issi bessan uttidaysanne izippe ha bagara silketa charjiza charjereti dizaysa besses.

Abaffe guye bagara dizzaysi dizayssa ekos mela imetida giga bayta data shalamosse gizayssa dawlidi nam'u macati hasayosona.

Hayssan qassekka issi bessani dumma qommo qasse oyqqida qalame oyqqida kinineti issi bessan dizayssanne hayssappe darotti de7eetees.

Irsaaseti woykko oye xaafiza miishati daro qommo woykko daro malke oykkidayti issi madadada ooththettidi dizayssa bessees.

Haysan qassekka daro asati shiqqidinne say saykille woykko bisikkilite gettetizari bolla mulletikka ke'idinne banas giggetishen de'es.

Kehi daligga ogeyi de'es,haa daligga ogezara qasekka pudera duge simidi Gita kameyi ase caanizayissi yees.haa daligga ogeza laniqera qasekka issi nayi pude simidi be'ishshe dees.

Kehipe dalga gadey betese ha dalga gadezan ashawatinne ogezi osetanas gigida shuchi gacetida Mishati yidi yidi qoletidi oge bolla dizaysa besese

Hayyssan qasseka biskkilittte woykko motor siykile geetetizaaro issi madadara shiishidi asati woththidine iza giddon adhi adhi eqqidi deetees.

Hayssa ne qasseka gita abbay dees abbazappe ha baggara qasseka booththan keexettiza keexthe dees qasse abbaza lanqene mithati abbaza giddonne issi bolla dooretti didees.

issi heedzdzu toora hamutiza kaamedara bazhasho geetettizara tooce medho qalame oykkidara ha oyde caanada yashe dizayssa bessees

hayssan qassekka daro kaameti shiiqidi izappe nafita ekkiza bessa asati shiishshidinne issi kaameyssi nafta immiishshe dizayssa bessees

Hayssan qassekka poliseti woykko dere naagiza makalakayeti shiiqidinne iza bolla hamutidinne asa gishi oletida makiinay shiiqidi tophiya bandiray iza bolla dees.

issi gita kaame woykko kawo oosanchata issi bolla caaniza kaame yiidi eqqinhe oosanchati ha kaamiza giddon gelana giidi giigettishe dizayssara bessees

Issi aspalte oge daara da7awus ha baggara qasse asato ogey dees ha aspalte ogezara gede simmidi gita ayssuse kaame gede simmidi bishe dees.

hayssan qasseka daro asati motorsaykile gizaaro anno togidinne wudidire bolla woykko ooni oona xoonize gizassa bolla dizayssa bessees

oyddu asati beettettes ha oyddu asatappe guye baggara nam7u kaameti beettettes ha oyddu asatappe issiyawozikka booththa kumetha may7o may7dinne hara aawa be mala caalara

issi kifile giddoni gita gita asati yiidinne issi aaway issi miish abbe kushen oyqqidi hara aawozara salantishe dizayssanne guyrerakka issi aaway eqqidi xeellees

keeheppe lo7iza nam7u kaameti woykko ooratha kaameti giigidinne issi dalga oge bolla ha simmidi eqqidayssa bessees

Heedzdzu kaameti okawo oosanchata caanniza kaameti woykko astamareta haakimetanne dumma dumma kawo oosanchata caannizayti issi bessan yiidi eqqidi doossonna.

Issi giigetonta oggera kaamey gita kaamey asa caanidi adhdhi bishin asati ha kameza gidoppe wodhdhidi pude zumati woyko boshsheti ekida ogge kezishe dettes.

hayssa nu dere kawo gididayssi abi aymede geetettizayssi ha simmidinne be kushe giigissidi eqqidi haasayishe dizayssa bessizayssa qoncisees

hayssa qassikae hayssa gashe saykile woykko biskilite geetettizaaro laaggiza asati guyenna sintha maaran wodadarettidi woxxishe dizayssa bessee

hayssan qasseka sintha baggara heedzdzu tohora amuttiza bazhahe geetettizara dawus qasseka guye baggara izippe guyera gita baasey woykko gita kame ha simmidish dees

issi keeththa woykko gita keeththa giddon issi zo7onne karetha medho oykkida kaamiya gelada keeththaza giddon uttidayssanne izi giddon issi addey dizayssa bessees

Hayissani qassika ee darro gitta gitta kethayi de'esi gitta kethazape ha baggara duma kethayi desi he kethazappe guye baggara mithati cishati deyetesi.

Hayssan qasseka katha ayfetinne dumma dumma dhilleti zaytetinne dumma dumma miishati issi bolla dooreti uttin aawa cimmadayssi iza ekkanas yiidi eqqidi dees

keehippe gitagita keeththe keexettidayssi dishin ha keeththaza bolla qasseka hashshu gaththide gidayssi booththa nagaren xaafettidi dizayssa bessee

hayssan qasseka ciishara iza bolla woothetidi tammu persenppe koyro qanxxetes hashshu ooratha laytha gathis gidayssi aagetidi uttitii

Hayssan qasseka daro asati shiiqidinnee zaytetinne dhiilleti dumma dumma miisheti ashshageti dizayssa bessees.

Issi besan woyko issi kifile gidon tamare nayta mantata yelagatane duma duma asata shishidine shiqidi eqidayka utidayka dees.

Hayssan qassika issi keetha giddon woyko issi dalgga keeththa giddoni daro asati shiiqidinne maxaafeta nabbabishe dizayssa besees.

Hayssan qassika tamaari wurssidinne anjjetishe diza asati iisi bolla shiiqidinne uttidi izetas aadhdhiza yoho siyishe de'izayssa besses.

Issi caali ekida arisa ayfesi pazo Ade daysi Mitha lanqera ha simidi utidi be'izaysanne bootha mayo mayidi dizaysa besesi.

haysan qase tamaridi wursidine isipetethani anjetidaysa nayti isipe shiqidi Guyana eqidine qase sinthera eqidi photo dendishe detes

Issi awa de'eyis tamari wurisidinee anjetiza galasan ma'etiza mayo woyiko anjo galasa mayo mayidinee ba huphe bollaka anjo wosetida qophe wosetidi de'es

keehippe daro asati woykko imathati shiiqidi yiidinne issi purograme giddo gelana gishe qashettida miishata duuthishe dizayssa bessees

keehippe daro asati shiiqidinne issi bessan keeththey keexettiza bessani ashawatanne simmintota issi bolla gindishe dizayssanne dumma dumma mithata ooththi she dizayssa be

hayssan maca naytinne attuma nayti shiiqidinne issi gifile giddon madadara uttidayssanne harati qasse izata tamarsishin izati ezgishe woykko siyishe dizayssa bessees

hayssan qasseka tamare nayta keeththe tamare nayta wudete bolla woykko tamare nayti ehidayssa bolla ooththizayssi hayssi biranu negga gizayssaze hu7e qaaxazi uddididees

Ayssan qasseka tamareso may'o karetha medho may'o may'idayti nayti gashe nayti issi salbera ha simmidi eqqidinne muleytikka haaththe uyishe miicishe deettes.

Hayissan qasekka issi bessani ginbetti woyikko keshshatti ganaba'etyid keshshetid dishshinni haa keshshata gaththanni qassekka tophphiya banidirati tolettiddi dizayissa besses.

Hayssan qasse gaxxare tamare keeththani issi tamare nayae uttada ba kushe bolla denthadanne qas izi sinthera hara nay eqqi dishin miicashe dawus

Hayssan tamaridinne wursidi maraqettishe woykko anjettishe diza asati shiiqidi salpera eqqin qass ha baggara gita aawa dayssi gammo dunguza may'idi maata oyqqi eqqides.

Be'ishin keehippe lo'iza keetheti keexxettidi iza bolla qasseka iza lanqqera koronttotikka eexxidi eexxiti dishini qasseka keehippe lo7iza oge giddora kaameti gede aadhdhidi beettis.

hayssan issi geezetti ekkida bessarane maata keeththeykka qorqoroykka issife keexettidi keexettidi dizayssanne hayssata giddora qarseka ogey aadhidi bizayssa bessees

Hayssan qasseka gita wora giddora ooratha ogey medhetishe dizayssanne ha ogeza medhizay ha7i wodey teknolojey ehida kaamen medhetishe dizayssa besse.

Keehi dalga oge giddora ogeza giigissiza kaamey heenira ha yiishe dishin asati ushachcha baggarakka adirsa baggara eqqidi ha kameza xeellishe dees

hayssani qasseka muzey toketidi dolidayssa matani daro asati shiiqidi eqqin issi addey qasse issi horo bookkishe dizayssa bessees

gita kaamey oge bollara ha simmidi yishe dizayssanne qasseka asati hakameza lanqe naara diza buurata pittidi giigissishe dizayssa bessees

kase ooththettida ogey gidenna giidi asati burotho qasseka hara oge henippe hara keeththeta laallidi laallidi ogezas dalgisanas biitta qolishe dizayssa bessees

ooratha keehippe cililidi ekkida dalgga ogey dees. ha dalgga ogeyppe gede baggara issi addey galal'o mayo mayidayssi pude oge simmidi eqqidi dees.

Hayssan qasseka kase oosettidi gal7ida oge giddon qasseka hara oge woykko oorathishishe ogeza izeti kaamera oorathishishe dizayssa bessees.

Issi gitta awa de'eys yidinee bonibay osetidaysa wokidinee athazi lo'ize woyiko mocize woyiko hobize be'anas be ayipe mecetishe de'es

Kehi gitta bombayi oththetidinne uttin ha bombba ganney oththetidayissappe guye baggara salo medho tubboyi iza giddon haththezi adhdhizayisi oththetidi dizzayisa besess.

haaththay izara aadhdhiza tubbu asati shiiqidinne tubbozi issi bolla mitha garsen doorettidi dishin ha tubboza oykkidi oykkidi goochishe dezayssa bessees

Oosancha asati shiiqidinne haaththe izara aadhdhiza tubbota giigissishinne ha tubbozi salo medho malke oykkom oykkidayssanne asati ooththizayti hokkididizayssa bessees

issi bessan bombay toketidi uttin ha bombazi qasseka lo7ethidi goggishenne gogishe haaththayzi keehippe eelishe dizayssanne ha7eelo haaththazan maatay dolishe dizayssa besse

Issi horo giddon haaththey duge goggishe dishin macatinne gashe gashe nayti shiiqidinne yarkaneta shiishshi ekki yiidi ha horoza giddofe haaththe duuqishe deetis

Issi caalla aawa dayssi bombba giddon hookidinne be ayfe meecetishe de'es hara aawaykka qase pudde baggara geddes iimmidii eqqidii de'es